Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ndyono yedhina FNB, oyina epandja lyopaungomba, hoka tayi vulu okuyamukula omapulo goye ngoka wahala okupula kombinga yomayakulo.

Ombaanga ya Nedbank otayi mu londodha kutya ookalyamupombo oya ninga oyendji, ano kala wa londodhwa ngwee wiikaleke kokule nookalyamupombo mboka inaya hala okwii longela.

Oshimaliwa shefo shomoshilongo shaIndia oshimaliwa shika shomathele gaali oku na ethano lyomusamane ngoka a tseyika nawa, e na ondjokonona moshilongo shoka, omusamane gwedhina MAHTMA GANDHI.

Oshilongo Namibia oshina iimaliwa yomafo mbyoka ya longwa moshilongo shawo. Iimaliwa mbika yomafo oya tameka poondola dha Namibia omulongo, oondola dhaNamibia milongombali, oondola dhaNamibia omilongo ntano sigo oondola dha Namibia omathele gaali.

Omiiti odhili dhasimana, komiiti oha kuzi iinima oyindji hatuyi longitha ohaku tetwa iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu e tadhi e ta po iipundi mbyoka hatu kutumba ngele omomagumbo nenge mombelewa.

Ombaanga yavenduka oyina omukalo omupu gokupungula, ano ombaanga ndjika omukalo nguka kaguna nande iishoshela yasha, pungula oshindji eto futu kohulo yoonyala.

Owu hole ombaanga ndjika ombulawu, ano ombaanga ya Standard Bank tuwayimina momaaulikilo giipindi gaNgwediva momasiku sho taga ka kala 23 sigo 31 gaAguste 2024.

Ninga etokolo lyomondjila pamwe nombaanga yoNedBank. Ano pungula iimaliwa yoye nomukalo ngoka omupu itoo longo nuudhigu itoo pumbwa nando iihohela yasha.

Iimaliwa oyili yasimana, oshoka ompumbwe kehe owuna okulongitha oshimaliwa. Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho. Kiimaliwa ohaku monika omitse dhaantu ano dhaaleli mboka ye na ondjokonona yasimana miilongo moka.

Opena omahala gomangefeshelo ngoka haga adhika moondolopa. Omahala ngaka gatungwa moka muna ihe oositola dhilimo dhayoolokathana moka aantu haya mbomboloka yeli momikweyo yaka lande oompumbwe dhawo.

Iilongo muuyuni oyina iimaliwa yawo. mbyoka haye yi longith. Iilongo yomoEuropa ohayi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooEuro.

Oshimaliwa osho shoka shi li sha simana. Oompumbwe dhetu dha kehe esiku ku kehe taka inyenge ou na oku longitha oshimaliwa. Oku za ngaa komuzalo wa zala, kiikulya to li nenge ngaa ku kehe shoka to longitha.

Omiti odhili dhasimana, omiti ohaku longwa iinima oyindji. Ohaku zi iipilangi mbyoka hayi te twa etayi hongwa koonkulungu yi tholome po iipundi mbyoka hayi kuutumbwa noshoo woo iitaafula.

Omahala gomangeshefelo ngoka haga adhika moondoolopa oshowo miilando. Ohamu kala muna aayakuli ye li pomashina mpoka hapu futilwa.

Oku igamena kookalyamupombo kashi shi ashike oshinima toshi ningi lumwe, aawo, oshinima to pumbwa okushi ninga ethimbo nuule. Ano oto tseiyithilwa shika kombaanga yoStandard Bank.

Aanangeshefa ohayi ilokelele iiyemo yawo mokulanditha, moka mu na aanangeshefa taya landitha oondjato, oongaku , omiya nayilwe oyindji.

Iimaliwa oyili ya simana, oshilongo kehe muuyuni oshina iimaliwa yasho. Uuna omuntu tazi moshilongo she tayi moshilongo oshikwawo iha vulu okulongitha iimaliwa yomoshilongo shomoshilongo oshikwawo, ano oheyi shendje yiye miimaliwa yomoshilongo shi tayi.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ota yi tsehitha aasindani yawo mboka ye li yane mboka yi isindanene iimaliwa yaNamibia omayovi gatano kehe gumwe yeshiningi sho ya longitha omukalo guu kalata wawo wombaanga mokufuta iilandomwa mbyoka ya landa.

Ombaanga yoStandard Bank otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya otaya ka kala yeli pesiku ndoka tali ka kala etitano kositola ndjoka yoMetro, otayi ka kala ko okuza potundi ontimugoyi sigo ontihamano, momasiku 28 gaNovemba 2025.

Iimaliwa oyi li yasimana, kehe kutya kompumbwe owu na okulongitha oshimaliwa. Iimaliwa oyi li kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, ya yooloka nuuna omuntu ta yi moshilongo oshikwawo ohe yi shendje.

Pitilila omukweyo omule ndele to ka pungula iimaliwa yoye tolongitha okashina hoka kombaanga yoNed bank ano okaATM hoka ke li kalongwa okape haka taamba okumbaanga nande okupungula iimaliwa.

Omahala gomangeshefelo ohaga kala ge na oompumbwe dhaantu, moka aantu haya yi ya ka konge shoka ya pumbwa. Ohamu adhika ngaashi oondjato, oongaku, iiyaha, omakopi nayilwe.

Owu li wa hala okutungulula uunafaalama woye, ano wa hala oku wu yambula po wu ye pombanda? Ombaanga yotango yopashigwana yaFNB, otayi gandja omukuli kaanafaalama mboka ya hala okuyambula po oofaalama dhawo.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya yo kayena nando esiku yikupule iimaliwa tayiti owasindana ihe gandja iimaliwa. Ano ikaleka kokule nookalyamupombo uuna wiiyadha pena ngoka tekupula otaya ti ya dhengela konomola yawo yongodhi.

Ehumokomeho olyetu theka. Mongashingeyi aantu ihaya longitha we oku pungula omauyelele gawo gomoombelewa nenge gomoositola momambo, ashike ohaya pungula omauyelele mookompiwuta.

Tu talela po ano pomaulukilo giipindi ngoka ga nasha nomatalelopo, moshilandopangelo pehala ndyoka hali ithanwa Windhoek Country Club okuza momasiku 24 sigo 27 Apilili 2024. Shika owe shi etelwa kombaanga yotango yopashigwana, ano FNB.

Iimaliwa yooEuro oyo iimaliwa mbyoka hayi longithwa kaantu yookiilongo yomenenevi Europa. Iimaliwa mbika oya tameka pefo lyooEuro omulongo, taku landula nee omilongo mbali, omilongo ntano nosho tuu.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia oye eta po omukalo gokulongitha ongodhi, nkene to vulu okukwashilipaleka uuyelele woye auhe ngele owu li mondjila to shi ningi ashike nongodhi yoye yopeke.

Ehumo komeho lyetu thiki, ano mongashingeyi aantu ihaya shanga we omauyelele momambo nenge nditye moombapila ihe ohaya longitha ano oocomputer nenge nditye oku topatopa omo hamu tulwa ano hamu pungulwa omauyelele ageshe ngele ogo mongeshefa nenge gomombelewa yontumba.

Moomaalaka ohatu adha mo oompumbwe dhetu dhoka hatu longitha momagumbo. Ohadhi kala dha pakelwa nawa dhili moolaka, dhuukililathana dhi ilile, omongwa ogwi ilile, nomagadhi ogi ilile.

Omatyofa ohaga longithwa okukuutumbwa ano pomahala gomoombelewa nenge momagumbo nenge pomahala gomainyanyudho noshotuu. Oga longwa miimeno ano miipilangi mbyoka yaza miimeno , yasaahwa nawa koonkulungu.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyithile kutya tameka okupungula payife .kuuyelele wa gwedhapo ya dhengela konomola yawo yo mombelewa 0612992222.

Omiti odhili dha simana. Momiti oha mu longwa iipilangi mbyoka hayi vulu okutetwa nawa, e ta yi etwa moshitholomo shoshitaafula. Oshitaafula ohashi longithwa okutenteka iipumbiwa.

Momiti ohamu longwa iinima oyindji, moka hamulongwa iipilangi, mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu yi longithwe iitaafula niipundi.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB ohayi gandja omayambidhidho komahangano ga yooloka nenge tayi pe aantu moka hayi gandja omagano gontumba.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya omayakulo gawo otaga monika piitayi yili omulongo mbyoka ya andjakana noshilongo ashihe ,ano yatalelapo piitayi mbika yili omulongo moshilongo shetu.

Mongashingeyi aantu ihaa longo we nuudhigu mokuyalula iimaliwa komake, ihe opu na uushina mboka wa longwa wokuyalula iimaliwa. Omuntu ngele oku na iimaliwa, e na nande okapandi kiimaliwa, ohe ka tula ashike mokashina moka, okashina e taka yalula iimaliwa e take mu pe omwaalu kutya iimaliwa oyi li ingapi.

Aantu ohaya yi komahala gomangeshefelo. Hoka haya yi ye na uumpunda wawo moka ya tula iimaliwa yawo nomauthemba gawo. Ohaya kala ye li momikweyo yo taa tala shoka ya pumbwa.

Iimaliwa oyi li ya simana, kehe oshilongo muuyuni oshi na iimaliwa yawo ya yooloka nuuna omuntu tozi moshilongo shoye toyi moshilongo oshikwawo, oho shendje iimaliwa yoye wu longithe yomoshilongo shi toyi.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho mbyoka ha shi longitha, iilongo yo koEuropa oha yi longitha iimaliwa mbyoka ha ku tiwa ooEuro.

Oshipundi osha longwa miipilangi mbyoka ya za momiti. Osha hongwa konkulungu e tashi tholomwa po nawa, osha tulwa wo opainda ndjoka tayi adhima yolwaala olundjimbi.

Ombaanga yotango yopashigwana, ano FNB oha kwashilipaleke omaudhano ga yooloka moshilongo, moka ha gandja oshimaliwa shomwaalu gontumba shi yambidhidhe mboka taa kutha ombinga momaudhano ngoka nokuya pa wo iizalomwa mbyoka taa zala uuna taya kutha ombinga momaudhano ngoka.

Ombaanga yavenduka ohayi kwashilipaleke omaudhano, moka hayi kwashilipaleke uudhano mboka wokuyoga. Mesindano lyokuyoga, aadhani ohaya kutha ombinga, ngu athiki tango oye omusindani.

Omahala gomangeshefelo omu na omuyakulwa ngoka ha kala e li mo ta kwathele aantu ngele taye ya mo, yo ta ya gandja oshimaliwa ye teya pe oompumbwe dhawo ndhoka yapumbwa.

Ehumokomeho mongashingeyi otali endelele moka aantu uuna omuntu a yaka ostola e ta landa oompumbwe dhe, ohayi ashike peshina e ta tulamo omawuyelele ge agehe e ta futu iimaliwa, ano shika ogo omukalo omupu goku landa.

Ota shi vulika ngaa oku kala wu hole ombaanga? Ko mbaanga oha tu popi omalaka agehe omulongo nagatatu kwagwedhwa limwe ano kwa gwedhwa elaka lyohole. Ombaanga ya Venduka ta yi ku tseyithile ngeyika.

Omiiti odhili dhasimana ,momiti ohamulongwa iipundi niitafula ano hayi longwa niipilangi mbyoka hayi hongwa momiiti e ta yi hongwa nawa koonkulungu opo yiivule okukutumbwa nenge iitafula puvule okutentekwa.

Omaalaka dhoka dhi na oompumbwe dhetu dhoka ha tu longitha. Otu na omaalaka dhina oolaka dhatsilika omagadhi gokugwaya moka omuntu ha yi taka konga omagadhi ge gokugwaya ye ta gandja iisimpo eta pewa omagadhi ge.

Aanangeshefa oye na omahala gawo nenge oositola dhawo moka ye na taya landitha omakende gokunwa ano iikolwitha . Ohayi kala ihe ya pakelwa nawa yi li melandulathano.

Omaalaka ohadhi kala dhina omadhina opo dhi yooloke koonkwawo, ano ohadhi shangwa omadhina. Momaalaka ohamu adhika oompumbwe dhetu ongele odho momagumbo nenge odho komalutu getu.

Omatyofa oyo iipundi mbyoka ya longwa pamuthika gopashinanena. Oya longwa miimeno, ya hongwa miipilingi nawa koonkulungu, e tayi thethengwa nawa kombanda hoka kwa tulwa onayilona nenge iilapi.

Miimeno ohamu longwa iinima oyindji moka hamu longwa iipilangi mbyoka hayi hongwa nawa e tayi etwa po momutholomo ngoka gwosikopa. Oosikopa ohadhi tulwa momagumbo unene gopashinanena moka hamu pungulwa iinima oyindji ngaashi iikutu nenge iilongitho yomokombitha.

Pungula oshindji eto futu oshishona nomukalo ngoka we etelwa ko omupe kombaanga yaVenduka, ano omukalo ngoka omupu. Kapuna nande iihohela yilwe ya gwedhwa po oto pungula ashike iimaliwa yoye oshali.

Ombaanga yotango yopashigwana otayi tseyitha iipindi yeshina ndoka lyokuninga okothiwa ,ano kwali li li piimaliwa yaNamibia N$6999 ,ashike mongashingeyi ondando oyateyelwa koongolo lili ashike poodola dhaNamibia N$6199.

Longitha oka kalata koye kOmbaanga yaVenduka, moka uuna tolanda nomukalo ngoka goku suwayipa ano omukalo ngoka goku longitha ashike oka kalata. Uuna to futu e toyi methigathano ano wi isindanene yimwe yomoohauto dho Toyota corolla.

Iipundi niitaafula ano iipundi mbyoka haku tiwa omatyofa. Omatyofa ngaka ohaga adhika momagumbo ngoka gopandoolopa nenge momahala gomavululukilo.

Aantu ohaya mbombolokele komahala goma ngeshefelo hoka ha yayi yeki ilandele oompumbwe dhawo dho momagumbo . Ohayayi tayaka kala yeli momikweyo taya kutha shoka yahala etayi aka fute .

Ombaanga yotango yopashigwana, ano oFNB, otayi yambidhidha oshikondo shuundjolowele, ano moka ya gandja oshimaliwa shaNamibia oondola eyovi ethele.

Iipundi niitafula yalongwa momiiti niipilangi yahongwa nawa koonkulungu e ta yeyi tula momutholomo shoka shoshi pundi nenge shoshi taafula.

Iimaliwa oyili yasimana . Kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho . Iilongo yaEurope ohayi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooEuro .

Omwedhi Desemba ethimbo lyokulongitha okakalata koye kombaanga yaVenduka ano nomukalo ngoka kaagu shi gokufuta koomuma ashike omukalo ngoka gokufuta nokashina hoka keli pomahala gomalandithilo . Mokushininga oto yi methigathano mono twiisindanene oshipambu shiimaliwa N$20000.

Omahala gomalandithilo ngoka haga adhika moondolopa nenge miilando. Aantu ohaya mbomboloka taya yi ya kalande oompumbwe dhawo momahala moka.

Tya pula ondando dhili pevi pamwe no Avo. Imonena oondando dhoka mokulanda ompumbwe dhoye dhili pevi pamwe no Avo shika weshi etelwapo ko mbanga yoNedbank.

Ombaanga yo Nedbank ano ota yi ka kala yili petatululo lyoshitayi shongefa ndhoka dhadhi landitha iitukutuku ano Indingo Toyota mOmuthiya momasiku sho taga ka kala lyotango sigo gaali ga Juni omumvo omayovi gaali nomilongo mbali nandatu okuza pomugoyi sigo opo mbali yomutenya

Ombaanga yaStandard Bank oya yambidhidha nokugandja oshimaliwa shaNamibia oondola omayovi omathele gahamano koshikondo shoka shomaudhano shinasha nomayambule po guudhano mboka wo hoki.

Gandja eyamukulo lyoye wuninge gumwe gomaasindani mboka taya sindana oshimaliwa sho N$1000, tashi tumwa nokumukalo ngoka gokutuma oshimaliwa kongodhi goEwallet gwoFNB.

Oombanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi tseyitha omusindani omunelago gwedhina Selma yaPetrus ngono a isindanene ongodhi yopeke ano yoiphone omulongonahamano.

Ombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek otayi ku tseyithile kutya oye e ta po omukalo omupe gokutuma oshimaliwa, ano okuza kungoye shu uka kungoka wa hala oku shi tumina. Ano ota ti oto dhenge ashike *140*295# e to tula mo uuyelele awuhe mboka tawu pulwa.

Omahala gomalandithilo ohamu adhika oompumbwe dhetu dhomomagumbo. Ohamu adhika ano iikunwa noompumbwe dhilwe. Iikunwa ohayi kala ya pakelwa nawa yili melandulathano, ano yuukililathana.

Ombaanga yoStandard Bank otayi halele omayambeko nokutseyitha aasindani yayo mboka yi isindanene iimaliwa yaNamibia. Ano otaya ti oya pandula unene kwaasho ya kutha ombinga.

Oshili ngaa tashi vulika oku kala wu hole ombaanga? Kombaanga ohatu popi omalaka agehe ge li omulongo nagatatu kwagwedhwa elaka limwe lyohole. Ano ohatu popi elaka lyoye lyohole. Tu talela po nena kombaanga yaVenduka.

Opena aanangeshefa mboka yena oongeshefa dhokulanditha oomboloto. ohadhilala dhapakelwa dhili momikweyo hadhikala dhatulwa oonayilona kombada opo kaadhiyonuke. Ohumukala nomulandithi ngoka takwathele.

Momahala gomalandithilo oto adha mo omuyakuli ngoka e li mo ta yakula nenge mumwe oto vulu oku adha mo aayakuli ye vule pugumwe. Ohaya kala taya landitha iilandithomwa.

Gamena aaholike yoye nohole. Ano ya gamena, to ya pe omauwaanawa ge kwashilipaleko lyonkalamwenyo nenge pakwashilipaleko lyomafumviko. Ombaanga yaBank Windhoek tayi ku tseyithile.

Aanangesha oyendji mongaashi ngeyi, otaya ningi oongeshefa, opo yi ilikolele mo iisimpo yawo. Aalandi ohaya mbomboloka tayeya oku tala mo moongeshefa moka shoka ya panda, yo taya gandja iisimpo.

Oondando kositola yedhina Nictus odha teyelwa kongolo. Moka mu na ekopi lyoku enyeka omeya ndyoka hali longo kolusheno lya li li li pooN$ 719, ashike mongashingeyi oli li pooN$ 599. Shika owe shi etelwa kombaanga yotango yopashigwana yaNamibia.

Oombanga yotango yopashigwana yaNamibia ota yi halele elago nokutseyitha aasindani mboka yiisindanene iimaliwa yaNamibia omayovi gaali nomathele gatano, ya sindana momwedhi November.

Iimaliwa oyili ya simana oshoka ku kehe shoka tatu longitha otashi longithwa ashike koshimaliwa. Moshilongo shetu omuna iimaliwa mbyoka ya thaanekwa omitse dhaaleli mboka ya simana noyena ondjokonona yasimana moshilongo.

Omaalaka omahala ngoka hatu adha mo iilandithomwa, oompumbwe dhetu dhomomagumbo, noompumbwe dhetu ndhoka hatu longitha komalutu getu. Komaalaka muka ohamu kala aayakuli. Ohaya kala taya imemeha.

Ombaanga ya Standard ohayi ende moshilongo ashihe, moondoolopa pomahala mpoka Pena omainyengo gaantu oyendji tayagandja omauyelele kombinga yomayakulo gombaanga ndjika.

Ombaanga yotango yopashigwana ya Namibia olya gandja oshimaliwa shokuyambidhidha kehangano ndoka hali gamene lyiinamwenyo mbyoka hayi tekulwa momagumbo ngashi uumbishi, oombwa nosho tuu.

Omuyakulwa gwombaanganga ndjika yoStandard Bank ti imemeha no ta popi tati, okwa mona oshimaliwa kongodhi ye meendelelo konima sho omuyakulwa gwe a landa onyama ye yokapana nomukalo ngoka gwe etwapo kombaanga ndjika yoPayPulse.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Oshilongo Namibia oshina iimaliwa yomafo mbyoka yina omitse dhaaleli. Iimaliwa mbika yomafo oya tameka poondola dha Namibia omulongo sigo omathele gaali.

Nongodhi yoye yopeke oto vulu okumona omauyelele kombinga yombanga yotango yopashigwana yaNamibia, ano omauyelele ongaashi; omauyelele kombinga yomalunduluko omape geya mombanga nenge omikalo dhokupungula.

Ongeshefa oyo tayi eta iiyemo mokati koshigwana. Aanangeshefa otaya ngeshefa iinima ya yooloka, moka mu na mboka ye na oongeshefa dhokulanditha uumeno mbono woongala hawu tulwa momahala nenge omomagumbo nenge moombelewa, opo wu monikithe ehala nawa.

Uuna aakwanezimo yoye ya pumbwa ombili yokomwenyo ohatu ya kwathele ano, ombaanga yotango yopashigwana ano FNB, ohayi gandja omakwashilipaleko ya tameka piimaliwa ya Namibia omilongo ndatu nantano komwedhi ano Tuma oka tumwa lala okahupi noshitya funeral konomola 34778.

Omiti odhili dha simana. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa tayi eta po iipundi mbyoka hayi longithwa okukuutumbwa ,ngele omoombelewa nenge omomagumbo.

Omiti ohadhi longo iilonga oyindji. Komiti ohaku zi iipilangi mbyoka hayi hongwa yokweeta po oosikopa ndhoka hadhi longithwa mokupungula ongele omomagumbo nenge omoombelewa.

Omatyofa ogo oshinima shoka hashi adhika momagumbo ngoka gopandoolopa ,ogalongwa miiti, miipilangi mbyoka yahongwa momiti koonkulungu, ohayi tholomwapo nawa e tayi tulwa molupe lwokukuutumba e tayi payindwa omalwaala ga yooloka.

Momahala go mangeshefelo omuna omashina ngoka omuntu una ngele alanda oompumbwe dhe mehala moka ohayi pehala mpoka puna omuyakuli puna eshina tafutu iimaliwa ye apewe onayilona moka tatula shoka alanda opo aye.

Omiti odhili dha simana, momiti oha mu longwa iinima oyindji ya yooloka oha mu longwa wo oosikopa ndhoka hadhi longithwa momagumbo nenge moombelewa. Moosikopa oha mu tulwa iikwatelwa.

Patulula okakalata koshingoli kombaanga ya Nedbank, e tokala gumwe go maasindano wii sindanene oshindji. Ano wiilikolele, wisindanene oshimaliwa sha Namibia oondola omayovi gatano. Esindano ndika ota li yi sigo omu Febuluali.

Oto vulu nga oku kwathelandje kombaanga yotango yopashigwana yaNamibia uuna ndiiyadha ndina aayenda kaakwali ndeya tegelela? Ombaanga otayi ti eeno, otatu ku kwathele nekwashilipaleko, tukuthe iimaliwa kekwashilipaleko lyoye.

Efudho ewanawa, Ombaanga yoNedbank otayi ku halele efudho ewanawa, lyayambekwa lyo olya gamenwa oshowo omuvo omupe.

Longitha omukalo gokufuta oshimaliwa uuna walanda mositola yonictus nokakalata kombanga kaFnb eto iyadha wakuthilwako koondando dhayooloka.

Iipundi noshitaafula - ya longwa miipilangi. Iipilangi mbyoka ya za momiti, ano ya hongwa nawa konkulungu, e tayi paindwa nopainda ndjoka hayi adhima yolwaala olundjimbi.

Iipundi yomatyofa yili pamuthika gopashinanena mbyoka ya longwa miipilangi nokombanda hoka okwa tulwa omatalashe ngoka kuna wo nuuthaila.

Otovulu ngaa okukotokela ookalyamupombo? Uuna tayekupula okanomola koye okahupi kombaanga hoka hakutiwa o OTP/PIN ? Ombaanga itayivulu okukudhengela tayi kupula okanomola hoka. Kala una onomomola yombaanga wu ya tseyithile uuna shoka tashiholoka pungoye.

Ombaanga yaVenduka ano oye eta po omukalo ngoka gwokukwathela eilongo moka ano tayi tula iimaliwa yaNamibia oomiliona omilongo mbali naheyali moopoloyeka dhili ne mokukwathela elongo.

Okakalata koye kombaanga yoStandard Bank ohake ya ano nekwashilipaleko lyoshali. Ano inda mombaanga yaStandard Bank wu pule okakalata koye, e to yi methigathano, ano moka to vulu okwiisindanena oshitukutuku shoye shombaki shoToyota Hilux.

Uva uugumbo pamwe nombaanga yaWindhoek ,ninga ondjodhi yoye yininge yoshili pula omauyelele kombinga yombaanga ano tuwayimina nenge wutudhengele konomola yetu yongodhi 0612990500.

Ombaanga yaVenduka otayi tseyitha kutya, oya patulula iitayi yawo moondoolopa ngaashi, Oshiwalongo, Oshifo, Oshiwakopo, Oshakati, nOngwediva.

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho, opo shi yooloke kutya, mbika oyomoshilongo shika, mbika oyomoshilongo shika. Iimaliwa oyi li po ya simana, oshoka ohayi yu kwathele koompumbwe dhetu dhakehe esiku, okuza kiikulya mbyoka hatu li, kiizalomwa nenge osheenditho shoka ta longitha, oku na okulongitha oshimaliwa.

Momaalaka ohatu adhamo iilandithomwa mbyoka hatu longitha. Momaalaka omuna iilandithomwa yimwe ohayi liwa yimwe ohatu yilongitha. Ohayi kala yatsilikwa moolaka yalondathana.

Ombaanga yotango yopashigwana ano FNB, otayi tseitha ano nokuhalela omayambeko aasindani yawo aanelago yomwedhi Novemba mboka ya isindanene iimaliwa yaNamibia omayovi gaali nomathele gatano kehe gumwe.

Iipilangi ya longwa nawa ya thethengwa nawa, ya tulwa kekuma, shika ohashi eta okumonikitha pehala nawa unene momagumbo ngoka ge li pamukalo gopandoolopa nenge moohotela. Ohaku tulwa ihe uumeno wu li po wu monikithe ehala nawa.

Aanangeshefa ohaya ilikolele iiyemo mokulanditha iilandithomwa yawo, momahala ngaka gawo ohaya tula mo aakwatheli ano aaniilonga mboka nayo haya mono ondjambi yawo, yekiikwathele koompumbwe dhawo.

Ombaanga yaStandard bank otayi tseyitha kutya metitano ano lyesiku ndjoka eluudhe ano haku tiwa oblack Friday otaya ka la yeli positola yomangeshefelo hayi ithanwa metro hyper okutameka ontimugoyi yongula sigo opo tundi mulomulongo nontihamano yokomatango.

Ehumokomeho mongashingeyi olyo ashike tali longithwa. Aantu ihaya yalulawe iimaliwa koonyala ihe opwa ndulukwa okashina moka omuntu ha tula iimaliwa ye yomafo. Okashina etaka yalula kutya iimaliwa oyili ingapi etaka shanga omwaalu.

Omiti odha simana oshoka, ohamu longwa iipundi niitaafula. Komiti oha ku hongwa iipilangi mbyoka hayi ya okulongithwa iipundi niitafula, etayi hongwa nawa.

Iipundi yopashinanena, iipundi mbyoka hatu ithana omatyofa niitafula yalongwa miipilangi ihe kombada yawo okwatulwa omatalashe geliko gatulwako nawa konkulungu ,eta gatulwa omalwaala ngoka ta ga monika nawa.

Ombaanga yaWindhoek otayi halele esiku lyomeme enyanyu ,ano moka yagandja muna iisindanwa yi li itatu moka mwakwatelwa okakalata kokulanda iipumbiwa kongushu yoodola dhaNamibia eyovi limwe kehe komusindani.

Iimaliwa oyo ompumbwe yakehesiku no uuna omuntu kuna iimaliwa, iinima lela iishona tovulu okuninga oshoka okuza ngaa kiizalomwa to zala, kiikulya to li, koshi enditho tolongitha owuna ashike okulongitha iimaliwa.

Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia ota yi tseyitha kutya eshina lyokuyoga iikutu lyookilohalama hetatu lyo Samsung ondando oya kuluka. Ano kwali li li poondola dha Namibia omayovi gahetatu omathele gaheyali nomilongo omugoyi nomugoyi, ashike paife oli li ashike poondola dha Namibia omayovi gaheyali omathele omugoyi nomilongo omugoyi nomugoyi.

Omiti odha simana. Komiti oha kuzi iinima oyindji ngaashi iipilangi mbyoka hayi tetwa nawa oku hongwa koonkulungu ye etepo iipundi niitaafula.

Eshina lyokuyoga ano ndyoka kwali lyili piimaliwa yaNamibia $8799 ondando oya teelwa kongolo mongaashingeyi oyili ashike po $7999.

Iimeno nenge omiti odhili dha simana. Komiti ohaku zi iinima oyindji hayi longithwa, yimwe ohayi liwa. Momiti ohamu zi iipilangi mbyono hayi tetwa e tamu longwa iinima oyindji ngaashi, oosikopa, nosho tuu.

Omuyakulwa gombaanga yaStandard ota ti oha vulu okutumina meme gwe ngoka e li komukunda oshimaliwa kehe omwedhi, opo e ki ilandele iikulya noompumbwe dhe adhihe ta longitha omukalo ngoka omupu goPaypulse.

Aantu ohaa yi komahala gomangeshefelo ya ka lande oompumbwe dhawo. Ano mu na omahala ga yooloka gomangeshefelo. Ohaa kala ye li momikweyo, ngu e ya tango oye ngaa ta yakulwa tango. Ohamu kala omuyakuli ngoka ta yakula.

Opu na omagumbo gopashinanena ngoka haga kala ge na uutaafula wu li po wi ilonda wu uka mombanda, puutaafula pwa tentekwa uukopi wu na uungala. Shika ohashi ningwa ashike, opo poyima pu kale tapu monika nawa.

Uuna aakwanezimo ya pumbwa ombili yokomadhiladhilo, ombaanga yotango ya Namibia otayi kwathele ano okugandja ewashikipaleko lyoshimaliwa sha Namibia okutameka po 35 kehe komwedhi. Ano tuma okatumwalaka okahupi washanga oshitya funeral konomola

Iipundi niitaafula oha yi longwa momiti. Ha yi longwa koonkulungu, ha yi hongwa nawa niisaha e tayi etwa po motholomo ngoka goshipundi niitafula. Ohayi gwayekwa wo omugwawo ngoka ta gu adhima opo yi monike nawa. Ohayi kala wo yi li momaludhi nenge nditye mo mamalwaala ga yooloka. Yimwe iindjimbi niitokeke nosho tuu!

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho, ano oshilongo Tanzania oshina iimaliwa ano hayi ithanwa ooshilinga. Shimwe sho miimaliwa mbyoka ongaashi, oshimaliwa sheyovi shefo ano ooshilinga eyovi.

Omaalaka omahala ngoka hamu kala muna iilandithomwa. Ohayi kala ya tulwa melandulathano. Ya pakelwa nawa moolaka , yuukililathana. Kehe shimwe sha yooloka kutya oothewa odhili pehala lyawo nomagadhi opehala lyago.

Momaalaka ohamu kala oompumbwe dhetu dhomomagumbo ano omaalaka ngaashi yedhina HoodMart oyina oompumbwe dhomomagumbo okuza kosheelelwa noku yilwe.

Omiti odhili dhasimana momiti ohamulongwa iipundi yoku kutumba mbyoka hayi hongwa nawa koonkulungu e ta yi tholomwa po nawa moshinima shoka hashi kutumbwa ohayi tulwa woo omugwayo ngoka hagu yadhima.

Ombaanga yaVenduka otayi ku yambidhidha uuna wa hala okutameka ongeshefa ndele ku na iiyemo yokutameka. Inda kombaanga yaVenduka otaye ku yambidhidha nongeshefa ndjoka wa hala okutameka

Oshilongo kehe oshi na iimaliwa yasho. Iilongo yaEuropa ohayi longitha iimaliwa yooeuro mbyoka ya tameka pooeuro omulongo, omilongontano nosho tuu. Iimaliwa ohayi kala tayi monika yi na iihako. Iihako mbyoka hayi kala ngaashi koshimaliwa shimwe shaeuropa oku na omutse gomuntu ngoka e na ngaa ondjokonona ya simana.

Ongeshefa yokulanditha iilongithomwa yomomagumbo mbyoka hayi kala mookombitha. Ohayi monikitha nawa omahala, uukopi wu na oongala wokumonikitha nawa ehala.

Aanangeshefa oyena omaalaka moka hamu adhika oopumbwe dhoka hatu longitha. Opena aanangeshefa mboka yena omaalaka moka haya landitha iikunwa ngaashi omeya giiyimati.

Oshimaliwa shefo shomoshilongo shaCongo, Congo oshilongo hashi adhika menenevi Africa ano oshina iimaliwa yomafo, moka mokati kawo muna oshimaliwa shefo shomilongo ntano.

Ombaanga yaWindhoek otayi tseyithile aayakulwa yawo kutya iishoshela otayi gu pevi shika otashi tulwa miilonga momasiku 29 gaDesemba 2025.

Ombaanga yoStandard Bank oyi na opolohalama ndjoka yi na sha nomayambulepo, ano nomomuvo nguka 2026 otayi tseyitha kutya omayishangitho ngoka ge na sha noku ilongela kombinga yomahooli noohaasa oga patuluka naamboka ya hala oku ka ilongela kiiputudhilo omaindilo oge eguluka.

Oshimaliwa osho shili shasimana na kehe oshilongo oshina iimaliwa yasho, na oshimaliwa osho eliko lyoshilongo ngaashi oshilongo sha China oshina iimaliwa yomafo yayooloka ano kuna ethano lyomusamane ngoka ena ondjokonona yasimana moshilongo shawo.

Okuza kegumbo sigo oko shiputudhilo, ano ombaanga yaVenduka otayi gandja omayakulo kaa yilongi . Ano oyi na uushina wawo mboka haku tiwa uuATM piiputudhilo, naa ilongi otaya vulu oku mona omayakulo gombaanga ndjika.

Aanangeshefa ohaya ilikolele iisimpo momukalo gokulanditha. Aanangeshefa ohaya fala iihape yawo momahala gomalandithilo e taya yi nayo, nomuntu ohayi ta ka landa iihape ye ta gandja iisimpo.

Ilikolela oshindji uuna tolongitha okakalata koye kombaanga yoStandard bank nomukalo ngoka gokudhengitha nokakalata ano omukalo gwokulanda ngoka holongitha ashike okakalata inoogandja oshimaliwa peke, oshimaliwa hashi zi mombaanga yoye shu ukilila mombaanga ndji yaango to landa oshinima kuye ano omukalo nguka otagu ku egululile lela oompito odhindji dhomauwanawa ogendji.

Omolwashike totameke ongeshefa? Owahala emangulukoo? Ano ombaanga yaVenduka otayikukwathele, owahala omukuli? Otayikukwathele mokutameka ongeshefa yoye ndjoka todhilaadhila.

Thika kuJanuali kuu na nande uudhigu washa. Ano landa iipumbiwa yoye yokenongelo momwedhi Desemba. Tolanda iipumbiwa oyindji, pamwe nombaanga yotango yopashigwana yaNamibia.

Ehumo komeho olya thika mokati ketu, mongashingeyi aantu ihaya humbata we iimaliwa pomake, oha landa owala iilandomwa ye ngele ayi mehala ndyoka lyomangeshefelo, eta dhenge iinima yaye ko kompiuta yoku topa topa, eta futu pamukalo ngoka omupe.

Aanangeshefa oyena omahala gomalandithilo moka aantu haya yi yaka konge oopumbwe dhawo, omuna mboka yeli mo taa kwathele ano nditye aaniilonga.

Omatyofa oga longwa moonayilona nohayi tulwa momagumbo ngoka gopashinanena nenge gopandoolopa, ohayi kala iinene yatulwa uuthayila kombanda yo oyakola, othayila ohayi tulwa ko nelalakano iipundi kaayi mone oombahiteli.

Oto dhiladhila wa hala okuyambula po uunafaalama woye? Ano ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku pe omukuli ngoka tagu ku kwathele okuyambula po uunafaalama woye.

Omatyofa oyo iipundi yopa shi nanena, ano ndi tye yili pamuthika gopandoolopa. Iipundi mbika oya longwa ashike miipilangi mbyoka yaza momiti nokombanda, oha yi kala ya tulwa oonayilona ,dhoka dha longwa molupe lwomatalashe nenge, nditye lwiikuusinga, opo yi monike nawa. Oha yi kala woo ya tulwa omalwaala gayooloka ngoka ta ga nana aantu.

Momahala gomangeshefelo ohamu kala muna aayakuli mboka haya kala yeli pomashina mpoka omuntu hayi a ka dhengithe nokufuta iilandomwa ye mbyoka. Aantu ohaya kala yeli momikweyo.

Ombaanga yo Nedbank ota yi tseyithile aatondoki ya kuthe ombinga methigathano ndyoka tali ka kala ko, ano etondoko lyuule wuthike pookilometa omulongo, ano ngoka ahala ota ishangitha kiimaliwa ya Namibia omathele ga tatu nomilongo ntano. Otapu ka kala omasindano.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho. Oshilongo Tanzania shi li menene vi lya Africa oshina iimaliwa yasho, ano iimaliwa yomoshilongo moka oha yi ithwanwa ta kuti oShilinga.

Gamena aaholike yoye, ano gamena aaholike yoye nomukalo ngoka gwekwashilipaleko, gwa etwa po kombaanga yaVenduka ano oBank Windhoek.

Owa longa nuudhiginini? Ombaanga yotango yopashigwana yaNamibia otayi ku kwathele ano inda pehala lyomalandithilo lyili popepi nangoye moka mu na uushina wawo wokupungula iimaliwa e to kwathelwa.

Ombaanga yaVenduka otayi halele aayakulwa yawo omahalelo omawanawa genyanyu negameno ethimbo ndika lyomatango omanene.

Oshilongo kehe oshina iimaliwa yasho ya yooloka kiikwawo. Oshilongo shaTanzania shoka shi li menenevi Afrika ohashi longitha iimaliwa mbyoka hayi ithanwa ooshiilinga.

Aantu mongashingeyi otaya ilikolele iyemo yawo moku ninga ongeshefa. Aanangeshefa ohaya longo iinima yawo tayi tsilike momahala moka gomalandithilo aantu taya ka landa ngaaashi omiya, oondjato, oongaku nayi lwe.

Aantu oyendji moshilongo mongashingeyi otaya kambadhala okuninga oongeshefa, ongeshefa oyo tayi e ta iiyemo moka haya kutha iinima yawo yekeyilandithe, ano okuyitula momahala gomalandithilo yimwe yomuyo ngaashi oondjato, oongaku nayilwe.

Momahala gomangeshefelo oto adha mo aantu oyendji. Aantu haya mbomboloka oku za komahala ga yooloka, ihe oku konga oompumbwe dhawo. ohaya kala ihe ye li momikweyo.

Ombaanga ya Sandard bank ohayi ende okuya komahala ga yooloka yi ka gandje omauyelele koshigwana. Ohaya kala woo yena po omathigathano moka aasindani hayi isindanene sha.

Oshimaliwa osho shimwe shoka shi li sha simana. Oshimaliwa oshi li shoka ompumbwe yetu yakehe esiku. Mukehe shimwe tashi inyenge mongashingeyi ohatu longitha oshimaliwa. Kehe oshilongo muuyuni oshi na oshimaliwa shoka sha yooloka kiikwawo.

Kehe oshilongo oshi na iimaliwa yasho. Uuna omuntu ta yi moshilongo oshikwawo, oha yi niimaliwa yoshilongo she e te ke yi shendja pehala mpoka ha pu shendjwa iimaliwa, opo a vule okulongitha iimaliwa yomoshilongo moka ta yi.

Ombaanga yaNedbank ohayi yambidhidha omaudhano, moka hayi gandja iimaliwa kaakuthimbinga muudhano mboka hawukala ko wuuthanguthangu.

Ombaanga yo Standard otayi tseyitha kutya oshipatululo sho hauto ndjoka yobakie o Raider osha mona mwene ,ano otayi tseyitha omusindani omunelago Martin Ekonia moku sindana ohauto ndjika.

Ombaanga yotanga yopashingwana ya Namibia oya gandja noku yambidhidha oshikondo shoka shinasha nuundjolowele ano yagandja iimaliwa yaNamibia oodola omayovi ethele.

Ombaanga yaNedbank ano oya gandja oshimaliwa oodola dhaNamibia omayovi omulongo komusindani ngoka asindana methigathano lyokapana ano methigathano lyokuteleka.

Omiti odhi li dha simana, oshoka momiti ohamu hongwa iitaafula niipundi. Ohayi hongwa mo koonkulungu nawanawa, tayi tetwa nawa, e tayi tulwa omugwayo ngoka hagu adhima.